Nembayoɔbo la a zeŋ ka bɔtɔ a biŋ ba nimitɔɔreŋ dɛre zu la ka ba zeŋ. Uraba biŋ la ba nimitɔɔreŋ.

Bibiiri banaare la, ba ɔnnɛɛ baa kõɔ. Ba pɛgle la booti a ɔnn'a kõɔ. Ba puore meŋ taŋ la a be be.